Opu na aantu ye na uunongo wokuhonga iiti, nomiiti mono ohaya vulu okuhonga mo uutemba wokwiiyogela koonyala, nuutemba mbono oha wu kala ta wu monika nawa, ta wu adhima nawa meni, wo owa kola ishewe oshoka owa hongwa molute.

Momahala gomashingithilo ohamu kala mu udha aantu unene tuu mokati komutenya oshoka kehe gumwe ohayi komahala hoka opo a ka konge shoka a pumbwa maandjawo ye teshi landa.

Mongashingeyi aantu ngele yayi komahala gomashingithilo ya ka konge oompumbiwa dhawo dha kehe esiku. Oha ya yi kootundimbaanga dhomalandithilo, opo ya futu iinima yawo mbyoka ya hala okulanda.

Ombaanga ndjoka yomuthika gwo pombanda yedhina Standard bank, ota yi londodha aakwashigwana opo yi ikelele kookalyamupombo mboka haya kala ya hala oku kengelela aantu iimaliwa ya wo oku pitila keenamba no komalungula.

Etitano ndyoka haku tiwa Etitano eluudhe olyo Etitano ndyoka li na oondando dha teelwa pevi. Moositola ndjono koMega Tech oto vulu wi ilandele ko olusheno lwoye lwoketango .

Aanhu ngele yaka koonga iinima yawo komahala gomashingithilo nande iizalomwa yawo oha hogolola iinima yawo mbyoka yapanda nokonima ohaka futa neh mpoka pomafutilo tagandja oshimaliwa ye tadhengidha iinima ye.

Iinima mositola ohayi kala mo ya pakelwa nawa meelaka shi ikwatelela koondando nokomaludhi giinima naayakuli yomoositola ohaya kala yi ilongekidha nawa opo ya vule okuyakula aantu mboka taye ya ku konga uushikependjewe wayo.

Ombaanga ndjono ya Standard Bank kayishi owala ombaanga yomaudhano, ohayi kala nomathigathano ogendji, mono omuntu tovulu wiisindanena nande oshitukutuku shoye ngaashi tate Martin Jeckonia ngoka Ali isindanene ohauto yoGD-6 RB Raider.

Mositola ohamukala yili moolaka, yimwe iikulya nomalovu. No ohayi kala yapakelwa shiikolelela komaludhi gawo nokoondando dhawo.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni awuhe , nokiimaliwa ohaku tulwa omathano gaantu mboka yasimana unene moshilongo, ngaashi oopresidente noshowo iinima yilwe .

Aantu mositola moka haa mulandithwa iikutu ohaya yiko ya ka hogolole iikutu ya wo mbyoka ya pumwa e taa yi iyeleke mo ngele oye wete kutya oyagwanamo e taya kafuta omafutilo mpoka iikutu hayi dhengithwa.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iipilangi. Nomiipilangi moka ohaya ningi mo iitaafula noosikopa, niipundi yokukuutumba mbyoka haku tiwa omatyofa nohayi kala ya opala nawa.

Moositola omuna oolaka. Moolaka mono omo ne hamu kala mwa pakelwa iinima shi ikwatelela komaludhi, kutya shino oshikulya, nenge oshikwanathewa, naantu omo nee haya ka hogolola iinima yawo moka.

Ombaanga ndjono yopamuthika gwopombanda, ano oStandard Bank, ohayi kala nomaudhano, nomathigathano ogendji, ngaashi okukayila okathanguthangu. Naangoka a thiki pehala lyotango, ohi isindanene ondando yopehala mpo.

Iimaliwa ohayi kala ya tulwa muukololo mboka hawu ulike nokufaathanitha omapingathano kiimaliwi, pokati kiilongo niilongo, yo mbyono hayi ulike ongushu yiimaliwa

Iimaliwa oyo oshinima shimwe shoka sha simana miilongo ayihe, nongele aantu ye yi na ohaya kala ya nyanyukwa. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ya kehe siku.

Aantu ohaya yi komahala hoka haku landithwa iinima, koositola yaka konge iizalomwa yawo, niizalomwa yawo ohayi kala nduno yalekwa , ye omuntu teya nduno ta hogolola kutya okwa panda shike.

Nombaanga ndjoka ya tsetika nawa Bank Windhoek oto vulu wi ilandela ohauto yoye, toyi landa ashike nombaanga ngoye to ka tameka okufuta nale kwa gwedhwa iihohela iishona.

Ope na aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, nongele ye ku hongela oosikopa miipilangi mono, oto fuuka. Nomeni mono ngele owa adha ya tula mo uumbaba wokukwatelwa iinima, ohayi kala yo opala nawa.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank ohayi kala noofanditha ngaashi dhiitukutuku mbyoka iikulu, mbyoka hayi landithwa po kondando yili pevi lela.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi longo owala nokupungula iimaliwa ashike ohayi kala wo ishewe nomaudhano ngaashi okatanga komokambamba, ndjono hayi vulu okugandja oshimaliwa.

Onete yoomwe oyo oshinima sha simanekwa nohadhi adhika moositola dha lekwa tadhi landithwa, oshoka onete oha yi keelele aantu ka ya like koomwe , oomwe oshoka dhi etele aantu omukithi ngoka ha gu ithanwa malaria.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke kutya, isindanena ongodhi yoye yoIphone 15, nesiku lyahugunina lyethigathano omasiku 30 gaSepetemba 2024.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya vulu okulonga mo iipundi niitaafula nohayi kala tayi monika nawa, no oya kola tuu.

Nombaanga ndjoka yotango yopashigwana oto vulu okwiilandela okashina koye kokuninga oomboloto, hoka keya kondando yateyelwa kongolo. Ka li ke na omathele 899, paife oke na 749.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek ihayi longo owala noopungulilo ohayi tala wo nomaudhano getanga mpoka hayi tulapo oshimaliwa tashi kondjelwa nee pokati kosipana opo dhisindanepo oshimaliwa shoka.

Iilongo ohayi kala yina uukololo mboka wo ku elekanitha iimaliwa ngele to landa nenge to landitha. Opuna iilongo yimwe mbyoka yi na iimaliwa yi na ongushu onene yi vule iilongo iikwawo.

Mondunda moka hamu thikikilwa nenge hamu kundilwa aayenda, ohamu kala iitafula iiwanawa ya hongwa miiti nenge miipilangi. Iipundi mbyoka iiwanawa, nonando to kuutumba mo otayi tyofo nawa, osho shoka haku tiwa omatyofa.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi gandja omayakulo goshimaliwa. Nombaanga ndjika oyina aaniilonga haya talelepo aantu, opo yagandje uuyelele kombinga yoompungulilo dhombaanga ndjoka.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek ota yi kwashili paleke kutya, ombaanga kayina esiku yi ku pule onomola ndjoka yoku patululitha nayo okambo koye kombaanga nande nande.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek hayi longo noompungulilo ohayi kala nomaudhano ogendji ngaashi omathigathano gokwii sindanena oshimaliwa ngele wapopi eyamukulo ndyoka lyili mondjila, etwii sindanene oshimaliwa shathika poondola eyovi.

Ombanga ndjoka yobank widhoek hayi longo nomapungulilo giimaliwa yantu oha yiyi wo yika tsakaneke aantu pomahala mpoka hapu kala aantu oyendji opo ya gandje uuyelele kombinga yompugulilo dhawo.

Mboka yena uunongo wo kuhonga iiti niipilangi ngele owadha ye kuhongela uusikopa yo taya tula mo nee umbamba mboka hawu tentekwa iinima wuli meni otofuka oshoka ohawu kala wopala.

Ombaanga ndjono yoNed bank oha yi kala nomaudhano ogendji, omaudhano mbono mwa kwatelwa uudhano wo Tenis mboka aantu ha ya dhana niiti, na oha pu kala nee mboka ya sindana.

Oombanga ndjono yopamuthika gwopombanda, otayi kwashilipaleke nokulombwela aakwashigwana opo ya kuthe ombinga methigathano. Ngele wa longitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima yondando ya thika pomathele gaheyali, ngoye tosindana oondola omayovi gatano.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya ningimo iipundi yiipingilangi nuutaafula woku tenteka ootivi oshowo omambo . Na ohawu kala tawu monika nawa.

Nombaanga ndjoka yoStandrad bank ano ombaanga yopamuthika gwopombanda, oto vulu oku isindanena sha, ngele wa tumu owala ethano lyoshinima oshimbulawu, toshi tumu komalungula.

Ombanga ndjono yoNedbank ohayi kala nomaudhano ogendji mpono hapu kala omathigathano aantu taasindana mpoka aantu ye ya pondondo yotango momaudhano.

Oshimaliwa oha shi monika muuyuni awuhe ndee kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo okutya omo ngushu nenge omo ndando na euro one ena oshimaliwa shi na ongushu Lela.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi tseyithile nokulondodha aakwashigwana naalongithi yawo kombinga yoompungulilo dhawo, opo ya kale ye na uuyelele owundji kombinga yoompungulilo dhawo, opo ya kale ye shi kutya oye na iimaliwa yi thike peni wo.

Ombaanga ndjono yopamuthika gopombanda ano Standard Bank otayi kwashilipaleke nokutseyithila aakwashigwana kutya oto vulu wa nana oshimaliwa shoye peshina lyomafutilo mostola, ngele wa landa nokakalata koye mostola.

Iipilangi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi longithwa okulonga iitafula niipundi naantu mboka yena uunkulungu ngele owa adha yekulongela iipundi nenge iitaafula miiti, oto fuuka.

Opuna uusitola mbono uushona ha wu landitha iikulya oshowo iikunwa ngaashi iinamunate niikulya oha yi kala nee yatulwa muuketha wu na omasipili, shi tozi hwiya oweshi talela nale mesipili oto shi ulike owala shi wa hala.

Oshimaliwa osho shimwe shoka shasimanekwa miilongo ayihe, omuntu ngele okushina ohakala anyanyukwa, sho ohashi ningitha woo natango aantu iipolopolo omuntu ohakala owala ahala ta thaanekwa niimaliwa teyi yalula.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iitaafula niipundi miipilangi ohayi ilikolele oshimaliwa ngele ya hongo iitaafula, oshoka ngele oya hongwa nawa ohayi kala yi na ondando yi li pombanda.

Iimaliwa aantu ngele taye yi pungula ohaye yi tula muukololo moka hayi kala yapakelwa mo, shi ikwatela koondando kutya oyi thike peni, ngele omathele gaali otaga pakelwa ngaa mokakololo kago, ngele oondola omilongo ntano otadhi tulwa ngaa mokakololo kadho.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana okupitila mositola ndjoka yoNictus otayi kwashilipaleke opo wiilandele okashina koye kokweeta uupyu hoka kali kena oondando yili pombanda nopaife oya teelwa kongolo yili pevi lela.

Ombaanga ndjoka yaNedbank ohayi kala nomathigathano gokuteleka okapana. Nomutelekidhingi ngoka eshi okuteleka nawa ohi isindanene ondando yoshimaliwa.

Nombaanga yoBank yopashigwana ito pulwa nande oondando dhimwe dhagwedhwapo dhokomwedhi. Otokala owala wuna iimaliwa mbyoka yili kombaanga yoye kaakuna nande oondando dhagwedhwapo dhokunana ombaanga yoye.

Ombaanga ndjoka yaVenduka otayi kwashilipaleke aantu opo yalole omasindano gawo ngoka haya ningi. Omasindano ngoka ohaga e ta enyanyu maantu na ohaya kala yanyanyukwa unene.

Ombaanga ndjoka yoNet bank oto vulu wi ilandela oshitukutuku shoye to shi landa owala nombaanga, yo ombaanga tayi kala tayi futu ngoye toya wukafute nale ngele wamono oshimaliwa, kwa gedhwa iishoshela iishona.

Oshimaliwa mongaashingeyi ihashi yalulwa we koonyala ohashi yalulwa owala kokashina hoka haka yalula iimaliwa nokutala ngele oshimaliwa oshoshili ngaa nenge iimaliwa mbyoka yuumbudhi hayi longwa kaantu moshilongo nomuuyuni mbu.

Iimaliwa oya simanekwa apehe mpoka toyi, nongele aantu mboka haya longo nawa ohaya kala taye yi yalula, mbyoka yiitenda ohayi kala ya pakelwa muundumba naambyoka yomafo ohayi kala ya pakelwa muupandi.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simanekwa unene. Ohayi longithwa kehesiku mokulanda iinima nepingakanitho lyiinima, yo ohayi kala momaludhi ga yoolokathana.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iipilangi, ngele oye ku hongele oshipilangi oto fuuka. Haa ningi mo oohuke miipilangi moka ndhoka hadhi longithwa pomahala ngoka geli puule opo omuntu waa gwepo ga kale geku keelela.

Ano ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya ilandela owili yoye yoGarmin Venu 3. Ndjoka ondando yawo yaza pomayovi omulongo nethele nomilongo omugoyi nomugoyi, yeya pomayovi omugoyi nomathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Mongashingeyi iimaliwa ihayi yalulwa we koonyala oku na okashina hoka kokuyalula iimaliwa. Iimaliwa hayi tulwa mo owala okashina ko otaka tameke okuyalula ka tale ngele iimaliwa oyo shili tuu.

Aantu ngele ye na iimaliwa ohaya kala ye yi na moonyala dhawo yuuvite nawa, taye yi yalula, oshoka oshimaliwa osho oshinima shimwe shoka sha simanekwa muuyuni auhe nohashi eta unene ombili maantu ngele ye shi na nongele kaye shi na ohaa kala ya ngunya.

Nombanga ndjoka yedhina Standard Bank ohayi etapo opolohalama nohayi kwathele aantu ngashi yeetapo opolohalama ndjoka yoomillion hamano molwa oku humitha komesho oshigwana.

Ngele to yi kiilongo yaantu ope na uukoloma mboka hawu kala po wu na oondando dhomapingathano giimaliwa, oshoka kehe oshilongo oshi na ongushu yiimaliwa yasho ya yooloka kiilonga iikwawo.

Aantu mboka ya valwa nuu nongo woku honga iiti , iipilangi oha ya ningi mo iitaafula nii pundi iiwaanawa ndjoka hayeyi landitha opo yii monene mo sha sho mondjato dhawo.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ,ngele owadha yekuhongela mo uutafula mboka wuna uukololo hawu nanwa to vulu okupungulamo uukopi woye. Oto fuuka oshoka ohawu kala tawu monika nawa.

Ombaanga ndjoka yotango moNamibia ,oyi na uukalata womaludhi nomaludhi mboka hawu holola kutya kombaanga owu na ko iimaliwa yi thike peni. Okakalata okaluudhe okaantu mba ye na iimaliwa oyindji kombaanga.

Omahala goofanditha dhiipinfi ohapu kala pu na iinima oyindji tayi landithwa nohayi kala ya yalwa pevi, naantu ohaye ya taa tala yo taya hogolola kutya okwa hala okulanda shike shiikwatelela koompumbwe dhaandjawo.

Nombaanga ndjoka yotango yomoshilongo oto vulu okwiilandela oaiskas yoye yokutalaleka ndjoka kwali yina N$11,999 nopaife oyina N$10,999.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyeeta po epandja epe ndyoka to li tula mongodhi, noto li patulula noshipala shoye ngoye to tala oompungulilo dhoye nomayalulo goye gombaanga kutya oge li ngiini.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya yo, ya yooloka okutya omolwaala, omongushu nomondando. Oku na iilongo mbyoka yina oondola omathele gatano ge li mumwe nenge noondola ethele lili mumwe.

Iimaliwa yaEuropa oyo iimaliwa yimwe mbyoka yina ongushu nayi. Ngele tayi pingakanithwa niimaliwa yiilongo yimwe. Nohayi kala yili momafo ngaashi oondola omilongo ntano.

Ehangano ndono lyomambaanga yotango yopashigwana otali kwashilipaleke nokulondodha aantu opo yaahinge yeli kohi yondhungo opo ya kale ngele yanwa ya kale haya kutha okahauto hono haka ithanwa okalefa ke ya fale komalukalwa gawo.

Ombaanga ndjoka ya venduka ndjoka hayi gandja omakwatho ogendji noompungulilo dhoshimaliwa nomathigathano ogendji otayi londodha nokutseyithila mpaka opo wu popye esiku lyoye ndyoka wali wa falwa pohole komuholike gwoye opo wiivenene oondola eyovi.

Aantu oyendji ohaya yi pomahala ngoka gomauliko giipindi, ya ka konge oompumbwe dhawo, nongele a mono shoka a pumbwa oha yi pomafutilo e ta futu iinima ye.

Mongashingeyi opu na omahangano ngoka haga longo nuutekinolohi, moka aantu haya longo nookompiuta opo ya tale shoka tashi inyenge muuyuni, no ya kontolole iinima mbyoka inaayi pumbiwa.

Ombanga ndjoka yoNedbank ngele kuna iimaliwa yagwana nawa oku landa oshitukutuku shoye pethimbo ndyoka oto vulu waya kombanga, ohauto toyi landa nombaanga ngweye to tameke oku futako iimaliwa kwagwedhwa ishoshela .

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana yedhina FNB, ombaanga ndjoka yoompungulilo noyo ku kale kapo oshimaliwa, no hayi gandja omawuwanawa ogendji nomayakulo ogendji moshigwana.

Iipundi niitaafula ohayi longwa miipilangi naantu mboka ye na uunongo wokulonga iipilangi ohaya hongo mo iipundi niitaafula ndyoka iiwanawa hayi tulwa moondunda dhokukundila aayenda.

Iimaliwa oyili oshinima sha simanekwa kaantu ayehe muuyuni. Iimaliwa otayi adhikwa ngaashi miitenda notayi adhikwa wo momafo, nohayi kala yina omalwaala ga yooloka momafo.

Omahala ngoka gomafanditho ohamu kala iinima oyindji tayi fandithwa ngaashi oondjato dhoomeme nootate, oondjato dhiikutu noongaku ndhono dhiizalomwa, naantu ohaya kala taya ende taya tala yo otaya kongo iinima yawo mbyoka ya pumbwa.

Muyni muka oshimaliwa osha simanekwa na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka ngaashi Tanzania ena oodola omayovigaatano gefo geli mumwe, na ngele owe gaa kanitha ngawo owa kanitha oshindji.

Momatala ohamu kala tamu landithwa iinima oyindji ya yooloka. Yamwe ohaya kala taya landitha iihongomwa yawo yaza miiti ngaashi oosikopa, iitaafula nomatyofa naantu ohaya ende nee momatala moka taya kongo iipumbiwanyawo mbyoka yapumbwa komagumbo gawo.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti, ngele owa adha yekuhongela uunima mboka wafa uusikopa, mboka hawu tulwa moondunda dho ka dho makuutumbilo, oto fuuka. Mboka ye na uunkulungu wo ku honga iiti, oha yiipandula.

Moositola ngele to yi mo opu na omiyelo ndhoka dhokuya mo, nomiyelo dhokuza mo nohamu kala omashina gokudhengitha iinima yoe mbyoka wa landa. Omashina oha ga kala ogendji opo aantu kaaya ye momukweyo yo yakale mo ethimbo eleeleeka.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa Ombaanga yopamuthika gwopombanda, ndjono yedhina Standard Bank, ohayi vulu okukwathela aanasikola opo yo tayi futu osikola yaanaskola. Unene ohayi kwathele aanasikola mbono tayiilongele omagadhi noohaasa.

Uukoloma mbono womapingathano giimaliwa pokati kiilongo ohawu ulike ongushu yiimaliwa miilongo, po opu na iilongo yimwe yi na ongushu yiimaliwa yi li pombanda ngele to landa nenge to landitha.

Nombaanga ndjoka yotango yopashigwana oto vulu wahehelako oshimaliwa shomukuli, ngweye tokalanda iimuna yoye, oshimaliwa shono toya wushi fute nale kwa gwedhwa iihohela yontumba.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka ya simanekwa pomahala mpoka hapu thikile aayenda nenge pomahala ngoka gomoombelewa oshoka oyo iipundi yina omatalashe nongele wa kuutumba mo oho kala wuuvite nawa.

Opuna omahangano ngono aga longithwa okupingakanithathana iimaliwa yiye miimaliwa yiilongo yimwe yiili.

Ombaanga yoBank Windhoek kayi shi owala yoompungulilo nekwato lyoshimaliwa. Ohayi kala nomaudhano nomanyanyangidho ogendji moka aantu hayiivenene oondando dha yooloka.

Oka kololo hono haka u like ongushu yiimaliwa no mapingathano giimaliwa pokati kiilongo, ohaka u like wo kutya

Ombaanga ndjoka yaVenduka oyo ombaanga ndjoka tayi ningi omauliko giiipindi yawo. Hayi kutha uutala wayo tayi yi komahala hoka ku na aantu oyendji, opo ye ki ikwashilipaleke koshigwana nkene haya longo nankene ye na okupungula iimaliwa yawo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana opo yavule okuya methigathano, moka tovulu wiivenena ongushu yoodola omathele gaali.

Ombaanga yotango yopashigwana otayitseyithile aantu ya tseye eyooloko pokati konomola mdjoka hai patululithwa ombaanga naandjoka hai longithwa pethimbo limwe alike.

Ombaanga ndjono yotango moshilongo ngele wa landa iinima yoye kositola ndjoka yoNictus yongushu ya piitilila poodola omayovi gatano nena oto falwa kegumbo oshali.

Mondunda mono ha mu lalwa kaatalelipo mboka haya zi kiilongo yi ili no yi ili, oha mu kala muuwanawa mu na oombete oombwaanawa dhi na omatalashe ga ndeka nawa.

Ombaanga yoBank Windhoek oyina omashina ngoka geli kondje. Komashina ngoka oto vulu wananako oshimaliwa nenge watula oshimaliwa kokambo koye, inooya meni lyombaanga.

Ombaanga ndjoka yOvenduka otayi kwashilipaleke mpaka opo wiilandele eshina lyoye lyokuyoga lyoohalama hetatu ndyoka lya li lyi na N$8 799 nongashingeyi oli na N$7 999

Iimaliwa yaEurope oyina ongushu yi vule iimaliwa yomiilongo yilwe nongele tayi pingathanwa yaEurope ohayi kala yili pombanda.

Iimaliwa oyo oshinima sha simanekwa muuyuni awuhe noshilongo kehe oshi na iimaliwa yadho ya yooloka kiilongo yilwe. Iimaliwa ohayi kala momaludhi ngaashi iitenda omafo.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank, otayi kwashilipaleke kutya, ngele owahala okuninga ekwatathano noka App hoka kombaanga keli mongodhi, oto patulula owala nomunwe gwoye.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana miilongo ayihe. Nohayi kala ya pakelwa muupandi ngele tayi yalulwa, opo shi kale sha ninga oshipu okuyi humbata.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke, opo aantu mboka yena iiyenditho, yakale yeshishi kutya oombiliki dhoohauto dhawo otadhi longo tuu nawa lela.

Aantu mboka yena uunongo nowino yokuhonga iiti niipilangi ohaya ningi mo omagumbo giipilangi. Momagumbo mono ohaya langeke mo uumbwa nuumbishi opo wu kale wuuvite uupyu.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka ya simanekwa pethimbo lyoshinanena, oha ga longithwa pomahala gomathikilo pomahala mpono hapu ningilwa oohungi nopomahala mpono ha pu yakulilwa aayenda momagumbo.

Gombaanga ndjoka yo tango yo pashigwa a, otayi kwashili paleke no kulundodha aantu opo ya hulithepo kku enda niimaliwa koomuma, shaashi oshili sha nika oshiponga shi vulithe oku enda nokakalata hoka kana iimaliwa.

Moostola ohamu kala iinima oyindji, ngaashi iikulya nosho wo omalovu, naantu ohaya yimo nee ta ya kutha shoka ya hala okulanda, yo taya kafuta poo tulumbaanga dho ma futilo.

Ombaanga ndjoka yomuthika gwopombanda, otayi kwashilipaleke kutya ngele owa tumu ethano lyasha komuntu ethano embulawu oto vulu wiimonena ompito yokusindana.

Muuyuni oshimaliwa osho oshinima shimwe shoka shi holike kaantu oyendji. Nakehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho. Shina olwaala lwa yooloka , nomathano ngoka geli po ga yooloka. Tanzania okuna oshimaliwa shoka shoondola omathele gatano geli mumwe.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simanekwa muuyuni awuhe, nake he oshilongo oshina oshimaliwa sha sho sha yooloka. Tanzania okuna oshimaliwa shili mumwe shoondola eyovi nongele owa kanitha oshimaliwa shika nena owiika nithila oshindji.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi kala nomathigathano ogendji, ngoka omuntu ho kutha ombinga wo, noto vulu okuu isindanena ongushu yoondola omayovi gaali kongodhi.

Okakoloma kepingathano lyiimaliwa ohaka ulike oondando nongushu yiimaliwa miilongo ya yoolokathana, moka mu na iilongo yimwe yi na ongushu yiimaliwa yi li pombanda yi vulithe iilongo iikwawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya aasindani yawo yokomwedhi mboka ya sindana ondando yoshimaliwa oondola omayovi gaali nomathele gatano kokakalata koVisa gumwe oye Ndohotola Fillipus Nangolo.

Ongaashi tuu kehe oshilongo shi na iimaliwa yasho ya yoolokathana. Tanzania naye oku na iimaliwa ye mbyoka hayi ithanwa ooshilingi mbyoka yina ooshilingi yoondola omathele gatano.

Muuyuni awuhe, niilongo ayihe ohayi longitha iimaliwa, iimaliwa mbyoka yili ya yooloka. Puna iimaliwa mbyoka iikukutu yiitenda niimaliwa mbyoka yomafo noyina oondando dha yooloka

Mongashingeyi aantu ohaya ningi iikutu yawo yoyene shaashi ethimbo otali ende lyuuka komeho nuunongo otawu ende wuuka komeho nontseyo. Ohaya landitha iikutu ngaashi oohema dhoomeme mboka haya hondjo yoyeyene, naamati woo ohaya hondjo paife.

Aantu moositola ngele ya landa noya kutha iinima mbyoka ya pumbwa ohayayi pomafutilo, pomashina gomafutilo taya gandja iinima yawo niimaliwa yo tayi dhengwa taya kutha iinima yawo ta yayi komagumbo gawo.

Aaniilonga yombaanga yaBank Windhoek ihaya kala ashike taya longo ye li moombaanga, ohaya thikama e taya yi komahala hoka haku kala ku na aantu oyendji, opo ya ka gandje uuyelele koshigwana kombinga yoompungulilo dhoombaanga dhawo.

Iimaliwa oyo oshinima shimwe shoka sha simanekwa miilongo ayihe, nohayi longithwa miinima oyindji, nokehe pamwe toyi oshimaliwa ngaa. Nongele omuntu e yina ohakala anyanyukwa nawa, teyi yalula e yi tula muupandi.

Uutentekitho mboka hawu adhika moondunda moka aayenda haya thikile, nenge oondunda dhomakuuntumbilo, ohawu kala waningwa miipilangi, nowa hongwa nawa, e tawu paintwa nawa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayo lokathana molwaala ,nomondado , nomongushu .ngashi oshilongo sha Tanzania oshina oodola omathele gatano geli mumwe, noodola omayovi gaali geli mumwe.

Nombanga ndjoka yaVenduka otayi kwashilipaleke kutya aantu ayehe mboka taya mono iihuna komukithi gokaankela opo yaye methigathano ndjoka toyi mo nodollar omayovi gane nomathele gantano.

Oshimaliwa osho oshinima shasimanekwa muuyuni auhe. Kehe oshilongo iimaliwa yasho ya yooloka molwaala oshowo ongushu. MoNamibia omuna oondola omathele gaali geli mumwe noondola ethele.

Ombaanga ndjoka ya tseyika nedhina moshigwana o Nedbank, oyina omawunawa ogendji nohayi kwathele oshigwana oku pungula iimaliwa. Otayi kwashilipaleke kutya otayi kala ye etapo okakalata okape koondjo.

Ombaanga ndjono yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya ohayi gandja omalukalwa nena toningi eyindilo lyoye lyomulalo lyolukalwa ngele opo weyamo mondoolopa waana mpa tozi.

Iipundi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi tulwa mookombitha, opo aantu ngele yahungila, yo taya tala oonkundana, oko haya kala ya kuuntumba.

Iimaliwa yaEuropa mbyoka yomafo oyili pokuza $20, tayiya $50, tayiya $100 nosho tuu.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti yaningemo iipilangi, miipilangi ohaya ningimo uutemba yokwiiyogela mboka hawu kala tawu monika nawa nowapayindwa nawa nopayinda yiiti opo waakulupe mbala.

Ombaanga ndjok yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya omwa pumbwa ombili yomuuluwi nofamili yoye ,yo tayi kwashilipaleke opo wukale wa nanwa oondola omilongo ndatu nantano

Ombaanga ndjoka yotango moshilongo otayi londodha aantu opo nande kaaya gandje oonamba dhawo dhokupatulula okambo kawo kaantu yalwe.

Mositola ohamu kala iinima oyindji ngaashi uuleke, nunikinakisa nungulukosa nongele omuntu a kutha iinima ye mbyoka ahala ohayi pontunumba dho mafutilo a kafute.

Ombaanga yotango moNamibia ohayi kala nomathigathano ogendji moka tovulu okuisindanena oshimaliwa shoye shodola omayovi gaali na ngele weshisindana oshimaliwa shoye ohashi tumwa kongodhi yoye.

Mboka yena uunongo washigako mokuhonga iiti niipilangi ngele owaadha yekuningilamo uutaafula mboka wangongwa nawa oto fuuka tohala ike oko wukale watala. Puutaafula ohapu tula ne uuhaya tamutulwa nande iiyimati yo aantu tayakuutumba yakundukila okataafula.

Ositola oyo oshinima shoka hashi kala shina iinima oyindji, iipumbiwa yakehe esiku megumbo, iikulya niinima mbyoka hayi longithwa kelugo. Mositola ohamu kala mudha aalandi oyendji.

Iimaliwa osho oshinima shimwe shoka sha simana nayi muuyuni awuhe nohayi longithwa nee mepingathano ngele aantu taya landa iinima. Naantu oha yeyi futu po otundubanga dhoma futilo.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, miipilangi ohaya ningi mo iipundi nokiipundi hoka taya tula ko omafulafula ye ga tula ko nawa, opo iipundi mbyoka yi ithanwe omatyofa. Uuna wa kuutumba metyofa oho kala wu uvite nawa.

Iimaliwa miilongo, oya yoolokathana mongushu. Nongele nee tayi pingakanitha miilongo yilwe, ethimbo limwe omuntu oha pulwa opo agandje ondando yiimaliwa yili pombanda.

Omatyofa oyo iipundi yimwe yashimanekwa mongaashingeyi yaningwa methimbo lyongaashingeyi. Ohayi kala yakundukidha okataafula moondunda dhokuhungila nenge moondunda dhokulila nomondunda wo moka hamu kundilwa aatalelipo.

Mongaashingeyi ombaanga yo Bank Windhoek oya nduluka po epandja ndyono hotula owala mongodhi ngoye eto patulula noshipala. Ngoye eto kala to tala ombaanga yoye kutya omayalulo gawo otaga inyenge ngiini.

Mboka yena unongo wokuhonga iipundi niitafula, ohahongomo iipundi mipilangi etayeyi payinda no payinda ndjoka tayeyi opalele otaya tulako omatalashe.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi kunkilile oshigwana, opo shi hulithe po okukala shi li mekwatathano naantu mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo.

Nombaanga ndjono yoBank Windhoek opwatotwa opoloweka yomiiliona omilongo ndatu nomugoyi, ndjoka tayeeta po iilonga mokupitila moompito odhindji.

Aantu moshiwambo ohaya hungile piinyanga, poohungi opo mpoka hapu popiwa uuteku, opo hapu hokokolwa omahokololo niinima mbyoka kwali hayi inyenge nethimbo lyonale, naantu ohaya zi po woo noondunge.

Aantu mboka ya valwa yena uunongo woku teta omiti noku honga mo iipilangi, ohaya ningi iipundi miiti moka, niipundi mbyoka ohayi kala iiwanawa, naantu oye hole okuyi landa.

Iipundi oyo iinima mbyoka yasimanekwa pomahala poka haputhikile ayenda nopomahala wo ngopambelewa nohayi longithwa wo mooskola kanasikola oku kutumba nohayi tulwa omafulafula opo ngele wakutumbako wukale wuvite nawa.

Iipundi niitafula oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi hongwa miipilangi yiiti hayi hongwa kaantu mboka yena uunongo nohayi gwayekwa opayinda yiiti opp yikale tayi adhima nawa.

Oto vulu wa longitha oka kalata koye hoka kombaanga ndjoka yotango yopashigwana toka longitha oku kutha ko oshimaliwa moositola, to landa iinima yoye ngoye to kuthilwa ko wo kashona kondando.

Mositola ohamu kala ehala mpono hapu dhengithwa iinima yoye mpoka pena eshina mpoka omuntu ha ka futa ngele a landa iinima ye noha pu kala omuyakuli nomuyakuli okwa pumbwa okukala ti imemeha nookasitoma dhe.

Ombaanga ndjoka ya venduka , eye etapo opolohalama ndjoka yana tuhungileni mpoka aanru haya luutumba taya hungile tayiipe omayele .

Ombaanga ndjoka yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya longitha oka kalata koye opo wu vule okusindana. notashi ka kala ko mugaali ga Aguste.

Ehangano ndyoka lyombaanga yedhina lya tseyika nawa Nedbank otayi londodha aalongithi yawo, opo ya kale ya kotoka kombinga yookalyamupombo mboka taya ende taya ningi oyendji mokukengelela aantu iimaliwa yawo.

Pomahala gomangeshefelo ohapu kala puudha unene oshoka iigwana niigwana oha yi ya oku konga oompumbwe dhawo dho momagumbo gadho, opo ya lande shoka ya hala.

Oshimaliwa osho shimwe shomiimaliwa mbyoka yasimanekwa muuyuni awuhe nangele omuntu eshina ohakala anyakukwa nawa na ohakala teyiyalula ye teyipakele nawa muukenya opo yikale yuukilila nawa.

Iimaliwa mbyono ya Europe oyili momafo okuza poondola ntano, oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele, oondola omathele gaali, noondola omathele gatano.

Moositola ohamu kala muna omashina ogendji mpoka ho dhengitha iinima yoye mbyoka wa kutha moolaka. Naantu ihaya kala momukweyo ethimbo oshoka aayakuli ohaya kala taya endelele nomashina ogendji.

Mositola moka hamu fandithwa iinima oyindji yili momaulikilo niipindi, aantu ohaya yiko ya ka konge shoka ya panda nongele ya kongo shoka ya panda ohaya kutha iinima yawo taya fala pomafutilo.

Momahala ngono gomanwino nenge meesitola mono hamulandithwa iikolitha ohamukala muuwanawa muna iipundi iiwanawa. Naantu ohaakalamo nee yakuutumba taanu omalovu gawo yo yamwe taatala oradio yomuzizimbe.

Ombaanga ndjoka ya Venduka otayi londodha noku kunkilila aantu ya kale yeli uupathi noookalyamupombo mboka haya vulu oku keengelela aantu iimaliwa yawo oku pitila komalungula.

Iipundi mbyoka yokukuutumba moseti ohayi kala ya ningwa nawa, ya ningwa miipilangi kombanda taku tulwa omalapi omawanawa. Ohayi tulwa ya kundukidhwa oshitaafula sha tulwa pokati.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima yasimanekwa miilonga ayihe nohayi longithwa iinima oyindji ngaashi okulanda iikulya nokulanda oompumbwe adhihe dhomegumbo.

Iipilangi ohayi longithwa okuninga iitaafula niipundi naantu mboka yena uunongo mboka ohaya tula iipilangi umwe taya etapo nee iitafula niipundi nongele yapu oha yeyi pahinda nopayinda ndjoka yoku payinda iiti opo yikale tayi adhima yo otayi monika nawa.

Mokombitha mono aantu haya Kala yahungila noya kutumba oha mukala mopalekwa mo omwaningwa nawa no hamukala muna otelemundo hoka aantu hayakala tayatala okundana sha shoka tashinyenge muuyuni.

Iimaliwa ngele tayi pingakanithwa opuna yimwe hayi kala oyindji nayimwe iishona , ngaashi meedola dhaAmerica ohayi kala oyindji, omanga miilongo yimwe iishona.

Mboka yena uunongo woku honga omiti ya ningemo iipilangi, ohaya ningimo uunima woku tentekelwa iinima, ohaku kala ne kwa tentekwa omiti dhili muupoto moondunda dhoku kuutumba nenge moka hamu thikile aayenda.

Oombaanga ndjoka ya tseyika nawa yopamuthika gopombanda otayi kwashilipaleke kutya aanasikola yo ko Paoneer . Otaya ka kala ya ningilwa oshituthi shawo momasiku omulongo ga Septemba omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Moositola ohamu kala mu na iinima oyindji ya pakelwa moolaka, mositola ohayi kala ya topolwa miitopolwa oyindji, opu na oshitopolwa shoka shomafutilo, mpoka omuntu ho fala iinima yoye yika dhengithwe mbyoka wa kutha moolaka.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka hayi tulwa moondunda ndhoka dhokuhungila nenge moondunda moka hamu thikile aayenda niipundi mbika ohayi kala ya ningwa nawa yi na omafulafula.

Ombaanga ndjono yotango moshilongo otayi kwashilipaleke kutya kala wuli uupathi kutya iinima yoye ayihe yomegumbo oya longekidhwa nawa na oya gamenwa.

Moositola dhiikutu niizalomwa ohamu kala iinima oyindji ngaashi omapaya, oongaku dhootate nodhoomeme nuundjato naantu ohaya ende mo taya kongo shoka ya panda, nongele okwe shi panda taye ke shi futa pootunumbaanga dhomafutilo.

Iipundi mbyono yahongwa miipilangi nomiiti oyo unene yi holikwe mongashingeyi, oshoka oya koka nawa. Ohayi kala nee ya tulwa pomahala goma ningilo giigongi nenge mpono hapu thikile aayenda.

Nombaanga ndjoka yoBank Windhoek oto vulu oku isindanena oshimaliwa shoye shomondjato, ngashi kwali sha sindanwa kumee Veronica eli ha zi koKarasburg.

Ombaanga yotango moshilongo otayi kwashilipaleke kutya uuyelele wuni ino pumbwa okugandja, kombinga yomapungulilo gombaanga yoye, opo waa iyadhe wa kengelelwa.

Komaulikilo giipindi ohapu kala tapu fandithwa iinima oyindji ngaashi iikutu yoomeme noyootate oohema noombulukweya naantu ohaya yi nee taya ende momaulikilo giipindi taya hogolola iinima mbyoka ya panda.

Moondunda ndhoka dhoku lalwa kaayendi nandjila nenge aantu mboka haya talelepo oshilongo ohamu kala muuwanawa muna oombete ombwanawa nomalapi ga yela nawa omatokele ga toka tooto.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Ombaanga yotango yopashigwana, otayi halele aantu yomovenduka, noyopomahala ngoka ga kundukidha ovenduka, opo ngele taya yi komahala gi ili nogi ili, yakale haya pula eindilo lyokahauto hono haki ithanwa okalefa.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka ya simanekwa hayi tulwa moondunda dhoka hamu uhalelewa nenge moondunda moka hamu thikile aayanda oshoka omatsofa oga ningwa miipilangi taku tukwa omatalahe nongele to kuutumbako oho kala wu uvite uunambano.